Ana edu ane makore mashanu akutoende kuzvikora peyani, kutofunda veiita zvilandera zvechiyungu. Vakukonawo kureketa, vakukonawo kuemba, kutamba neamweni. Wanyamubvunza kuti Zina rako ndiani wakukone kupingura pheyani. Achadhani, kureketa kwawo kwanaka , obareketa zvinozwika zvemene nekuita zvinoitwawo zvona izvozvo zvimalenderazvo, kurumba neimweni mitambo inoitwa ikweyo.

Ana adoko munyika mwedu munomu akufunda. Ana ane makore mashanu akuende kuzvikora kofunda zvinoenderanawo navo vachiite zvilandero zvechiyungu, nekurumba nekureketa. Vanokonoo kureketa, unozobva iyeyeyo mwana akutokono kutobhuya. Akabvunzwe kuti zita rako ndiani, unokono kutopingura eibhuya zita rake.

Kare taimboti girendi wani ndiyo intange kuende kuchikora yeizwi bata nzee yako ,yakona ere kuibata nzee wakuende kuchikora usati waibata auendi hino zvinoizvi hwana hwa kutange kuende kunozi ku ECDA ku ECDB hwakutotange kutofunda huri hwana hudoko kudaro hweifunda kulandela zvilandelo hwefunde kuemba nekutamba hwana uhwu hwakutofunda peya pahunozoende giredhi wani aah!hunononga hwangwara .

Vana vadoko doko ve muzera re makore mashantu vaku kwanise kuenda ku chikora veindo funda kona iyoyo vanofunda kuita zve mandero zve chiyungu vanofunda kuite zvi mitambo vei tamba anofunde eyi reketa azozwe zina rake oto kone kupindura avacha dhani.

Vana ane makore mashanu vaku funda vaku endewo ku zvikora veindo funda vei fundiswa kuite zvilandela vei funde kureketa vei funda kupingura kwemene mazino avo vabvunzwa kuti zina rako ndiyani kwaku kona peyani avachatyi neku tambawo ne amweni aku fundiswa kutamba ne amweni zvakanaka kuite zvino dakadza zvo zvi mutambo tambo zvo nekurumba veite zvaka siyana siyana mu zvikorazvo izvozvo.

Zvikora zvaayo zvekuti ana afunde achiri adoko. Vane makore mashanu vakukwanisa kuenda kuzvikora zvavo, veindofunda. Vanofunda zviro zvakawanda veitamba, veiita zvilandero, veiyemba, veibhuya mazina avo peva nobvunzwa mazina avo. Zveshe izvozvo nekukhaba bhora vanofundire kutorikhaba variyoyo kuchikora kwavo.

Zvakanaka ,vana veshe vanofanira kuenda kuchikora akuna mwana unosise kuzi afaniri kufunda, ngekuti unorarama neurema ,vanorarama neurema vanosise kuenda kuchikora veindofunda ,veifunda nevamweni vana vasikararami neurema kuzvikora zveshe.

Zvikora zvepashi vana vanofunda. Vana vane makore ari pashi pemashanu vanofunda, vane ndawu dzevanofundira dzinoiswe zvekuti vatambirepo zvakaita ngemujuwe, vana vanenge veitambe pamujuwe vaine vanovafundisa vanovaningira kuti vasakuvara.

Zvikora zvefundo yepashi ana akuenda kuchikora kofunda akomana neasikana. Variyo iyoyo vanofundiswe kukosha kwakaite nyika yedu. Vanofundiswazve mabasa emaoko ekufundisa ino kuti vave neuntu hwakanaka unoyemurika.

....mende yakatora mukana wayo wokuti inasirise zvikora zvinofundire ana. Zvimweni zvikora inga zvisizi kueme zvakanaka asi ngokudetserwe ngehurumende zvikora zvaakuakwa zveinasiriswa. Zvimweni zvakatorwa ngedutu guru rinozi rakahamba. Asi hurumende yakapindira pakati pazvo ichoonasirisa zvikora zvinezvi kuti ana edu afunde zvakanaka pazvikora zvepashi.

Zvikoro zvepashi vana vanofundiswe mitambo yaka............inoitwe kuzvikora iyoyo imweni mitambo ngeyekukaba bhora vana vanofundiswe kukaba mabhora, vana vanofundiswe kurumba , vana vanofundiswe muchongoyo kutamba, vana vanofundiswa kuimba.

Kufunda chiro chakanaka mwana veshe anosisira kuti afundevo fundo yepashi. Asi mukufunda kwavo vana veduvo vanoda kuti vaningirwe pavanogara vanogara pakanaka ere, kwavari kufunda kuzvikorayo kune zvilavha zvakanaka ere, zvekuti vashandise kuzvikorayo pandau pavanofundirapo pane mvura ere, zveshe zviripo ere.

Fundo yepashi yakanakire kuti inonasirise ana kuti ana azoende pafundo inoteera aakuziye zvaanoita ipona pafundo yepashi pona papo ndipo pane hwaro weshe nekuti mwana asvike pamberi pona apapo oziye zvaanozofunda, oziyezve kuti izvi zvaakuzikanwa ofunde zvakanaka zvaakafunde pafundo yepashi paya zveirambe zveikwire dera zveikwire dera.

Zvikora zvepashi zvaakudetsera vana kuti vagone veikwanisa kuerenga nekunyora nekuite mabasa akasiyana. Vana vedu vaakufundiswe kurima, kupfuya huku, kusona, kuveza neamweniwo mabasa akawanda-wanda anoita kuti azopedza chikora pavanoenda kuzvikora zvepadera...

Zvikora zvepashi vana vakufunda zviro zvakasiyana-siyana, kune zvaakuitwa kurima kwemene -mene ana aakufunda zvekurima kuchengete zvifuyo ana akufunda dzingaa nguruwe, dzingaa huku, dzingaa mbudzi zveshe izvozvo ana akuzvifundiswa nemitambo kurumba kwemene ana anozvifundiswa.

Fundo chiro chakakosha fundo chiro chikurutu chekuti mwana veshe unofanira kufunda. Ari panemakore mashanu ototange kuenda kuchikora kofunda oramba eienda peyani kofunda kwakufundwa zviro zvakasiyana kuzvikora kona iyoyo. Muzvikora zvepashi zvakaita kunge tei kusona ana anofundiswa kusona kusona mbatya dzavo dzaanopfeka dzodzodzo dai dzatatuka ofundiswa kusona.

Ndxondo dzevana dzinovhurika kuburikidza ngekufunda, vanotanga veifunda zvikora zvepashipo voenda pazvikora zvepadera , vozoende pazvikora zvepadera zvekupedzisira apo pavanonofundira , zvekuti vazoona kuita mishando yakasiyana siyana. Zvinotofundirwa hai asi vanotanga kufunda varipashi zveienda zvakadaro ndxondo dzeitovhurika , veifunda zveienda zvakadaro.

Ndaramo yedu ineyi aticha sisiri kuona mwana asingacha endi ku chikora zvikora zvawanda maningi ana ava fanirwi kugara kanyi ana asika fundi zvikora zvawanda hurumende iri kudetserawo ngeku aka zvikora zveshe zviri kuitika mu nharaunda mu makanyimwo muma taundi mwo hurumende iri kubai detsera ana vana vamweni anoto fundiswa eito pinde mu bhimu eyi detserwa nge hurumende.

Zvikora zvepashi zvakufundisa ana mabasa akasiyana nokuitawo mutambo kuzvikora zvepashi pona apapo kunoitwe mitambo yekurumba zvakasiyana siyana umweni mwana peyana unodaro asikakoni zvechikora asi zvemutambo zvona izvozvo ezvikona zvinomudetsera kuti remangwana rake aite zvaanokona anyamboenda kuzvikora zvedera unongoita zvemutambozvo izvozvo ngokuti ndozvanenge eikona.

Zvikora zvepashi vana vakufunda. Vana vaakufunda kulandela. Vana vanofunda kulandela chiyungu. Vana vanofunda kuerenga komene. Ana anofunde kutamba. Vana vanofunde zvakasiyana-siyana kuite ngano dzemene, veibhuye ngano. Vaakukone kureketa, vaakubvunzwa mazina avo vakukono kubhuya. Vaakukono kubhuya nekuningira vantu avachatyi, vakuzotanga ah vanenge vatona...

Ana akudzidza pafundo yepashi zviro zvakawanda-wanda zvavanofunda kuchikorayo iyoyo. Vanofunda kurima kunyangwe kufuya hukuko dzemazanda dzenyamadzo nenguruve nembudzi nemwombe zvimweni zvikora zvitorine mombe vana veitofundiswa. Vanono fundiswavo zvemagetsi izvozvo kuti magetse anoshanda sei vanofundiswa.

Fundo yepakati, nepadera-dera, inodetsera vana kuti vazoita zvakanaka muupenyu hwavo. Vana vanofundiswe mabasa akasiyana-siyana, variyo iyoyo, zvinozovadetsera kuti vapedze chikora chavocho, vanoenderere mberi nekuita mabasa iwawo, ndaramo yavo ichienderera mberi, pasina zvinovanesa.

Vanofunda kuzvikora zvedera zvepakati vanofundiswa zvavanozoita mabasa avanozode kufundira vakuda kuende kuzvikora zvedera, vanoende kona iyoyoyo kuzvikora zvedera vanofunda mabasa akasiyana-siyana amweni ewonini ekupishira simbi dzodzo, amweni ekurapa, amweni ekuita zvakasiyana-siyana.

Zvikora zvepakati vana vanofundiswa kuita mabasa akasiyana siyana. Tinoona kuti azvineyi kuti indombi kana kuti ijaha veshe vanofundiswa kunyange kuri kufuya mombe kwona ukwokwo, eya ndombi dzaakutofuye mombe nekutokama mukaka vakutozviita nekurima nekuchova matarakita anenge eishandiswa.

Zvakudetsera ana kuti afunde. Imweni pavanofunda vane muchini yavanoshandisa. Voita zvimweni zvifundo zvinoshandisa muchini. Zvinobetsera kuti vana vakone kushanda nekuzviitira zviro zvavo vari vega.

Mwana wemusikana , ndombi dzedu dzakufundawo izvo zvakanga zvisingaitiki karetu kwaizi kwai majaha ndiwo anofunda, takuona ndombi dzakutofunda dzakuite mabasa akawanda amweni akutoite madhokodheya dziri ndombi idzodzo akuna basa rinozi ngeremwanarume, ah ndombi dzakuzviita mazuwa anaa ndombi dzakufufunda dzakuenzanawo nawo anarume awawo.

Fundorepadera nepakati nerekupedzisira repadera pakona maningi apo, rinodetsera ana kuti achinge afunda anokwanise kuchizoshanda mabasa akanaka. Mabasa akaite saanadhogodheya, mabasa ekupururukako nendege. Zvinhuzvi anozviita ana awawo vafunda mabasa, zvinosimudzire nyika yedu. Amweni eizonoshanda kubanze iyo.

Fundiro yoitwe mazuva anaya, akabanaka maningi, ana vaakufunda kuzvikora zvekudera iyoyoyo, vaakufunda beyishandise michini yekuti akaenda panechiro chaanodekubvunza ,unobvunze pamuchini uya ,muchini uya wochimubhuyira kuti zvakadai ,zvakadai. Saka kufunda kwakunyore ngekuti kwakushandiswa michini ,eyaa! zviro zvakanaka maningi kuti vana vaakuziwa michini nemashandiro ayo.

Kufuye mombe chiro chakanaka maningi, chakagara chiriyo kubva kare ngakare, tichakura abereki edu waitozi kuti uziwakapfuma unemombe. Hino ndozvakudzidziswa ana edu mazuva ano kuzvikora zvepadera, zvekufuye mombezvo, kudzibayiradzo, kudzichengeta kuti dzinongwarirwa mangwarirwei, ngombe dzakadaidzo, eya ngekuti mombe dzinoidzi ndoupfumi, ndopane upfumi.

Mu zvikora mwomwo ana akufunde zviro zvakawanda maningi ana ari kufunde kurima kwemene kuti apedze chikora unokwanise kutozvi rimira otozvi raramisa iyena ne mburi yake ana akufundiswa zve kupfuya zvipfuyo zveku pfuya zvakaita kunga tee mombe dzo nguruwe dzoo huku dzoo huku dze mazanda dziya uye ana akufunda zvona zvozvo apedza chikora aambo neseki kutsvaka mushando.

Chikuru kurutu vantu vabaikoshese kuti anofana kuenda kuchikora, anofana kufunda majaha peya. Majaha ega ndiwo aiendeswa kuchikora iyoyo. Kweizi hai ndombi adziendi ngadziende koororwa. Dzeibatengeswa kuti kwai hai ngaatoroorwa unoda kuitei eya. Hino zvinezvi taakuona kuti ndombi dzinedzi eree dzakufunda. Dzakutoitawo mabasa anoitwa ngemajahawo. Eya ndombi dzakutofunda, zvakutoonekwa. Dzakushanda.

Zvikora zvedera-derayo kune zvakawanda zvinoitweyo. Majaha nendombi anofundiswa zvekuite mitambo zvinoito kuti mwiiri igare yakasimba, mwiiri isabatwa ngezvirwere zvinongohamba. Mwiiri inoitwe zvakawanda, veirumba veitamba, mabhorawo awawo nekukaba.

Muntaraunda mwedu mwetinogara umu nemumakanyi kuti zvibudirire zvinoda kufunda. Ana anofunda kuzvikora zvedera yoyo veifundiswa mishando yakasiyana. Kuitira kuti ntaraunda ibudirire ntamo tisagara nentamo vana vedu vaende kuzvikora zvepadera-dera yoyoyo zvakasiyana, vafunde kuti ramangwani ravo rive rakajeka.

Zvikora zvepadera, zviri kuenderera mberi zveipa vana fundo yakanaka, fundo inoshamisa, fundo yepadera-dera. Mazuwa anaa, nevanakadziwo vaakutofundisawo, ne izvozvo zvinonesazvo izvozvo, nazvibaro vanakadzi vofundisa. Avasi vanarumepi vega vanofundisa, nevanakadziwo.

Zvifundo zvepakati zvinopa vana weshe mukana wekuti vashande kuzvikora, vana vanoreketa veyita zviri zvakasiyana siyana zvinoita kuti aende panevantu akwanise kureketa beyipikisane beyidini zveshe izvozvo zvinodetsera kuti ramangwana haazodani kubuya panevantu.

Zvikora zvepakati zvakufundisa ana mabasa akasiyana siyana kune zvimweni zvikora zvakutoita kuti ana vatore zvitupa zvekutyaira motikari vachiripachikora pavanotopedza kufunda ikoko anenga atoone chitupa chake otokwanisa kutyaira motokari .

Fundo yepadera inodetsera kuti vana vazova nendaramo yakanaka variyo iyoyo kuzvikora vantu vanofunda fundo zvakasiyana zvinoita kuti zvizovadetsera ramangwani ravo mundaramo yavo zvofundo izvozvo mwana unoita zvofundo zvaanokona vanofundiswa vafundisi vanovadetsera kuti vaite zvofundo izvozvo.

Zvikora zvedu zvefundo yepakati zvakavandudzwa kuti vana veshe vave nemukana wekufunda. Kwakufundwa zvifundo zvakasiyana-siyana, ngenjira yakasiyana. Ana edu akukwanisa kutorawo chifundo chaanoda kufunda maringe nebasa raanode kuzoita.

Kuzvikora zvemifundo yepadera kunofundwe zvakasiyana. Ana anofundiswe kurima, kufuye mwombe, kufuye huku, zvipfuyo zvakasiyana siyana nekusime mumbiti. Vanofundiswawozve kusime mumbiti nemabasa emaoko anoitwa zveshe izvozvo vanozvifunde kuzvikora zvepadera.

Kufunda kwevana kwavanyore mazuva anaya. Mazuva anaya, kuzvikora zvepaderapo, ana akufundiswa zviro zvakasiyana kana apedza chikoro chake pona apapo, paanenge ari pona apapo, unokwanise kuzviraramira kuite mabasa akasiyana emaoko kunyangwe rekurima, kunyambori kusonako, kunyambori kufuye huku nenguruwe, zveshe nen'ombe unoita.

Muzvikora zvedera yepakati apa kwakufuundiwa zviro zvakawanda maningi. Ana anofundiswa zvemuchini zvemazuwa anaya. Zvekufunda veitekenya michina yaayo mazuwa ano. Veifunda veiningira zvidzidzo zvavo zvavanofunda zvavanofundazvo zvifundo zvavozvo vanotozviningira pamuchini peya veitofunda vakaningira pamuchini pona apapo veitoendetera mberi.

Zvikora zvakawanda, kune zvikora zvepashi kwekutanga kwemene pozoite chikora chepashi chechipiri kozoite chikora chepadera dera dera . Hino ikoko vana vanofundiswe zvakawanda mazuwanaya ere mwana wakufundiswa kuti abapedze chikorocho kunyangwe akatama mushando wakukwanisa kuzviitira, wakukwanisa kuzvishandira eizviraramisa peya zvavanofundazvo izvozvo vaeikufundiswa kuti vazviraramire vasaemere mishando yekutsvaka.

Zvikora zvepadera zvakanaka maningi ngekuti ana afunda pazvikora zvepaderapo apapo avachazoiti ntamo yekuti ndapedze kufunda andichakoni ndodini basa ndorione kuri wvachatsvaki mushando vakuzviitira mushando vanofundiswa mabasa akasiyana siyana vari muzvikora mwona umwomwo zvinozoadetsera mangwani.

Kwanema sabhujekiti anopuwa kuchikora kunofunda vana kusekondariyo. Vana vanopuwa masabhukekiti kuti vazoitawo ma injiniya, vaite madhokodheya nezvimweni zvakadarozvo. Asi ere vana ngavakurudzirwe kuti ngaaite zvaanokona tisamumanikidza, ngaaite zvaanokona mwana. Veyipuwa iyana inozi keriya gayidhenzi.

Zvakanaka kuti mwana weshe wakuzi ngaaende kofundaa hazvinei kuti mwana womusikana kana kuti mwana womukomana, mwana weshe unoenda kuchikora unosisira kuona kufunda kwake kwakanaka, veifunda zvavanofundazvo izvozvo vanofunda zvakatodzana, hakuna unofunda zvakasiyana nezveumweni, asi anasikanawo ofundawo zvinofundwawo nevakomana onao.

Achibve kofunda pachikoro chepashi unoende pachikoro chedera chepakati ndoo paanofundiswa zvimweni zvakati wandei zvinoita kuti azoende kuchikoro chepa dera dera apoo unotanga wazvifunda pachikoro chepakati apaa zvinoita kuti aende kuchikora kwedera iyoyo unosvika ofunda zvaanofunda zvinoita kuti akwanise kurarama zvinoita kuti azokwanise kuzozvishandira.

Zvikora zvemunomu mwaakufundiswe zviro zvakasiyana, ana akufunde zviro zvakasiyana, ana asikana ayani ainingirirwe pashi ayani akuendewo kuchikora peyani eifunda zvakasiyana zvinofundawo iwowowo ngeana akomana iwowowo ana asikana ava kuzvifunda apasisina kusiyana zvekuti hayi izvi zvoofundwa ngevasikana izvi zvofundwa ngemwan womukomana akufunda zvakafanana.

Ku fundisa ana chiro chakanaka maningi ndombi dzaku fundawo zvasiyana ne karetu kuyana kwaizi kwai ndombi eya dzinosara pa muzi nga dzindo rorwa majaha emene ndo ayi enda ku chikora asi zvinezvi ndombi dzaku funda ndombi dzaku itawo mabasa anoitwa nge ana rume ndombi dzakuitawo madhokotera zveshe izvozvo zvakuitwe nge ndombi.

Mazuwa ano kufunda kwaakuite nyore. Vana vanofunde pazvikora zvepakati apo, zvaakuite nyore ngekuti hayi vaakukwanise kufunda vari vega. Veifunda veiningira pamichini yemazuwaano veiita basa ravo veiningira. Eya mufundisi unozouya kovapa kuti itai zvekuti nezvekuti asi vega vaakutokwanise kufunda, zvichienderana nehurumende iri kuite kuti zviitwe muchikoramwo umwomwo, ngekupe ana michiniyo muzvikora.

Ndombi nemajaha zvinofunda pazvikora zvesekondani kana zveida kuenderera mberi nechikora kuzoenda kuzvikora zvepadera dera zvinozi univhesiti. Zvinofana kuyaiya nekupurutana zvinofundiswa ngevafundisi vavo. Uye zvinofana kubuda zvakapasa maningi peya toti mwana uyu uri A levhewo unofana kubuda akapasa oita mapoindi anodiwa wo awawo kuzoenda kuzvikora zvedera

Zvikora zvepadera-dera zvinofundiswa ana fundo yakasiyana. Ana anofunda achishandise michini, ngokuti atori ega vana vanokwanise kufunda. Zvinova zvinozovadetsera kuti vaite mabasa avo vari vega, vasikashamisiki kunyangwe vapedze chikoro kudaroko.

Zvikora zvepadera-dera zvinofundiswa fundo yepadera vana vanofunde fundo yakasiyana, vamweni vanofunde kuite madhogodhera. Vamweni vanofunde kuti vazoite zvekubika mumahoteramo veibika chikafu chinozotengeswa.

Zvikora zvepadera yakanaka mazuwa ano ngekuti vana vakufunda veishandisa michini yechizvino-zvino. Kune michini yaakushandiswa kuti vana vafunde vakaningira pamuchini iyoyo kana kushandisa michini iyoyo. Michini inoite kuti vakasire kufunda veionawo zvinenge zvirikuitika.

Kufunda chiro chakanaka maningi. Vana vazhinji varikuenda kuzvikoro zvepadera. Azvichaningirwi kuti mwanakadzi here kana mwanarume, veshe vakundofunda zvifundo zvakasiyana varimumhatso dzinoffundirwa dzirikuvakwa nehurumende. Hurumende irikuita kuti zvibudirire.

Vana vanofunda mufundo wepadera-dera vane mukana wekuti vapedza vazoita mabasa akasiyana-siyana. Amweni mabasa avanozozviitira akafanana nekuaka. Vana vanokwanisa kuvaka, vachiite mabasa ekuaka mhatso, kuaka zvakasiyana-siyana, zvinoite kuti ndaramo yavo inake vasaneseka....

Zvikora zvepadera zvakufundisa ana ngenzira yakasiyana ,uyezve panemichini inobetsera vana kuti vafunde varikuzvikora zvavo zvo veishandisa muchini. Vana vanokwanise kufunda varivega kubudikidza ngemichini iyoyo veifunda.

Zvikoro zvepadera dera zvinofundisa fundo yepadera zvaakufunda ngenjira yakasiyana kwaane michini iriyo yekuti vanofunda vakaringira michini uyezve vanokona kutsvaka zvavanotsvaka zvavanotsvakazvo izvozvo pamuchini zvinovadetsera kuti vakone kuziya zvekuita voende kotsvake pamuchini.

Zvikora zvepadera-dera zvofundisa ana mifundo yepadera-dera. Zvinofundisa ana kuite mishando yakasiyana-siyana. Veifunda kudaroko vanofundire mishando yavanozoita vapedza zvikora zvavo. Munyika yedu zvikora izvi zvirikuwedzerwa kuti vana vaone kwekuenda.

Mazuwa ano pane mphatso dzinoakwa kuitira ana anofunda mufundo yepadera-dera vana avavovamwe ngavamwe vanenge veifunda zvavanofunda vanenge vane mphatso dzavo izvi zvinodetsera kuti vana vawane pekufundira pakasununguka uye munyika munomu mphatso idzodzo dziri kuramba dzeiakwa.

Nyika zhinji dzakuite zvikora zvepadera. Muzvikora zvepadera apapo makufundwa zvifundo zvakasiyana zvinoite kuti antu apedze kufunda ana awawo anokone kutozviitira mabasa avo ekuzvishandira ngenyara dzawo, avachaemeri kuti dai ndatsvaka basa pamuntu, ndishandire muntu, vakuzvishandira ngenyara dzavo veitoona kupona kwavo kwakanaka.

Zvikora zvinofundwa fundo yepa dera dera vana vedu vakufunde zviro zvakawanda zvavanofunda zvee izvozvo zvinovabetsera kuti abude panze apedza chikora chona ichocho vochinozondozviita aakanyi kuti vane ndaramo zvakaimi nendaramo yakanaka varege kunetseka asi vochinozoita ,viro zvavakafunda zviya zvova betsera muupenyu nekuunza mari nekurumbirira ndamo mumuzi.

Fundo yebadera dera yakanaka maningi ngekuti inoita kuti ana ere, wawe neruziwo kuti kunyangwe apedze kufunda kwakeyo, unokwanisa kuzviitira ega, eizvishandira kuba azviitira mushando wake ega ozvishandira ozokwanisa kuzviraramira eizvishandira eiita mabasa ake anoita eitorarama.

Fundo yepadera dera iri kudetsera maningi munyika yedu. Iri kuite kuti vazhinji vawe nendaramo yakanaka. Vana veshe majaha nendombi vanokurudzirwa kuti vaende kofunda fundo yedera dera. Vachifunda zviro zvinozovabatsira mukati mendaramo yavo vapedza chikora.

Zvikora zvepadera zvinofundisa ana zvakasiyana , ana anofunda kufundire mabasa avanozoita remangwani amweni mabasa avanokone kuita kuita ana dhokodheya vanenge veihloya antu muzvibhodhlera amweni anokoneswe kuzoshanda mabasa ekuzviita vemene mumhuzi dzavodzo vasingatsvaki mishando.

Hurumende yedu yakanaka maningi inga tisina zvikora zvakawanda zvepadera hino mawandire azvaita ere munyika ino iyi mwana umwe ngaumwe unoende kofunda Kwaanodira ,zvichapera ere vanode kuite madhokodheya, vanode kuite vapishiri vesimbi vepamusoro -soro, vanode kuita zveshe zveshe yeeh! zvawanda.

Zvikora zvepadera dera iyoyo kunofundawa zvakasiyana ana akufunda kuita mushando vava kufundiswe mushando yekuti apedza chikora havachahambi peya mumataundi mwo umomo veiyi tinotsvake basa vave kukwanisa kuzviitire zviro zvake ega oto zviraramira ndamo yotopera oto zviitire zviro zviraramira zvake eya zvinodakadza maningi vana veizviite zviro zvakezvo.

Majaha nendombi vanofunda kuzvikora zvedera-dera kwaane zvilavha zvendombi, kwane zvilavha zvemajaya. Zvilavha zvendombi izvi zvinoita kuti ndombi dzinokwanisa kugeza masikati ayana eya ndombi dzogeza zvakanaka veiita zveshe zvevanoita umomo eya imomo ndomavanoitira zveshe.

Zvikora zvepadera zvinofundwa fundo yepadera zvakudetsera majaha nendombi kuti apedze zvikorozvo izvozvo akwanise kuzviitira mabasa ekuzviriritira ega kwete kuti kwai ndode kutsvake mushando kwakutofunda kuti weipedza chikora ichocho wakutozviitira mishando yako inokuraramisa weirarama wega nemhuri yakoyo yeirarama ntamo yo

Fundo yepadera munyika munomu yawanda mwana akapedza chikora achadi kuzi agare pamuzi ngekuti kwai aakwanisi kuende kumayunovhesiti zvikora zvawanda zvinopa fundo yepadera, fundo yepadera yakabanaka maningi ngekuti munyika munomu takubaona kuti mwana ere akapedza chikora wakutozviitira peya wakutozvishandira mabasa.

Zvikora zvefundo yepadera dera apapo majaha nendombi ane ruziyo rwekuite zviro zvakasiyana . Veifunde kudaro vakuite zviro zvinounze mari munyika pachiri pachikora apapo. Vari pachikora anofunde zviro zvakawanda zvimweni zvinoite kuti achinge apedze chikora mwana aachagari pamuzi wakutozviitirewo zviro zvinounza mari.

Ngatiendese ana edu andofunda tisati mwana apasa chikora ozi gara pamuzi, abereki woye ngatiedze ngepetinokona kutsvaka mare yekuti ana aende kofunda kuzvikora zvedera dera iyoyo zvine manakire azvo peyani ana aya afunda anokwanisa kuzvishandira achaemeri kuti yee ndoda koorere mushando. Iya iwewe watone mushando unotozvishandira ngokuti mushando wanawo.

Fundo yepadera dera yakanaka mazuwana ngekuti hayi ana panopedze zvifundo zvavo zvinezvi avachaemeri kotsvaka mabasa ngekuti zvavanofundiswa iyoyo vanofundiswa mabasa ekuzvitira amweni akona anoite ekubika, anokone kubika otozvitira ,ekusona kwemene ,ekufuya onini zvifuyo zveshe izvizvo vanozviita nekuaka vanozviita.

Fundo yepadera dera yaakuitwa nendombi nemajaha ndombi dzaakupuwawo mukana kuti dzikwanise kufunda zvinofundwao nemajaha mishando yavanozoita vapedza kufunda ikoko ndoyavari kufundira muzvikora zvepadera dera zvekuti vanozoshanda veizviyamura vapedza kufunda.

Fundo yepadera-dera yakudetsera majaha nemandombi kuti achinge apedza kufunda akwanise kuzoshanda mishando yakasiyanasiyana amweni anokwanise kuzviitira zvikora zvawo zvichiburikidza ngefundo yavenge vapuwa ngekuti ndiko kwavanofundira mishando yekuita vozviitira zviro zvavo varivega.

Zvikora zvepadera azvifundisi vana kufunda kwega kwega. Zvinovafundisawo nemabasa. Variyo iyoyo vane mabasa avanoita ekuti vabuda iyoyo vanokwanise kutozviitira ega mabasa anosanganisira kuaka, kufuya zvifuyo kungwarire mombe, kurima zveshe izvozvo vanozvifunda pazvikoro zvepadera pavanenge vari vana.

Zvikora zvepadera zvinofundisa ana kuite mushando yekuti apedza chikoracho ichocho haachagari pamuzi. Waakukwanise kuzvishandira, kuzviitire mushando yokuti aone kurarama. Ndaramo yake yoite zvakanaka. Eizvidetsera kuburikidza ngekufunda kwaanenge akaita kuchikora chepadera.

Zvikora zvakasiyana siyana tine zvikora zvepashi tine zvikora zvepadera-dera muzvikora zvepaderako vana vakudzidziswa kuti mphandu dzekuti azoona kurarama ega mphindu dzonaa idzodzo dzekuti akone kurarama ari ega avachaemeri kuti ndoda kutsvaka mushando wekuti ndishande ahah mishando utoripo pheyani paanofunda apapo unofundiswa zviro zvinoenderana naye kuti azokwanisa kushanda.

Zvikora zvederoyo iyo kune zvakawanda zvino fundweyo kwaakufundwe zvinotekenyura muchina michina inoita mabasa akasiyanasiyana vana vanofundiswe zvakasiyana pamuchinipo asi zvinoitwe kuzvikora zvederadera vana veifunda zvakanaka zvakawanda pamusoro pemuchina veitekenyura muchina kushandiswa kwemuchina kushandiswa kwemuchina vachiita mabasa emazuwa anaya.